Kuni ammanote mineeti. konne ammanote mine mannu magano maga'nanni leellanno. Magano maga'nanno manni lowonta biifanno mannaati.

Kuni misilete aana leellannohu sagalete, tini sagale tima shaanunniti, lowo geeshsha biiffanonna coommitanno sagaleti